Imikhuhlane engalaphekiyo iyingozi ebantwini. Abantu abanengi abasebenza kugatsha olubona ngemikhuhlane leyi labo bayazivikela emikhuhlaneni leyi.

Umongikazi uhlaba umntwana ukumvikela emkhuhlaneni yabantwana. Bomama abanengi bayakhuthazwa ukuhambisa abantwana ezibhedlela ukuze bayehlatshwa.

Umkhuhlane ongalaphekiyo uyingozi ebantwini , abezempilakahle bahamba behlaba abantu bebavikela emkhuhlaneni ongalaphekiyo.

Imikhuhlane engalaphekiyo iyingozi njalo iyahlukuluza abantu. Abantu abanengi bayakhuthazwa ukuzivikela emikhuhlaneni ongalephekiyo noma abavela kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemkhuhlane engalaphekiyo.

Imikhuhlane engalaphekiyo iyahlukuluza abantu njalo iyingozi empilweni zabo abasebenza kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane basebenzisana ndawonye labantu ekuvikeleni imikhuhlane.

Ugaja olubona ngempilo zabantu ngamanzi ahlanzekileyo alungisa indawo zokuthi abantu bakhe amanzi besebenzisa amanzi ayimpilo ebantwini

Imikhuhlane engalaphekiyo iyingozi ebantwini. Abasuka kugatsha olubona ngokomkhuhlane ongalaphekiyo bafundisa abantu ngokuzivikela emkhuhlaneni enjengaleyo.

Umpikitsha otshengisa indlela yokugeza ngayo izandla ukuze zihlanzeke. Abantu bayafundiswa ukugeza izandla ukuze bangabanjwa yimikhuhlane.

Unana uhlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane ongalaphekiyo abantu bakhuthazwa ukuzivikela emkhuhlaneni engalaphekiyo ngoba iyingozi .

Umntwana uhlatshwa evikelwa emkhuhlaneni ongalaphekiyo. Abavela kugatsha elibona ngokuvikelwa kwemkhuhlane engalaphekiyo bahamba bevikela abantu abanengi kuleyo mkhuhlane.

Imkhuhlane engalaphekiyo iyingozi kakhulu ebantwini ngoba iyabulala. Ubaba uhlezi ufundiswa ngokuzivikela emkhuhlaneni engalaphekiyo.

Amanzi ayimpilo. Ukuhlanzeka kuhle ikakhulu ekuvikeleni imikhuhlane eminengi. Abantu abanengi kumele bageze izandla bengakadli .

Umama ohlatshwa engalweni ukuvikelwa emikhuhlaneni engalaphekiyo. Abantu bakuthazwa ukuhamba besiya besiya hlatshwa ukuze bavikelwe emikhuhlaneni engalaphekiyo.

Abavela kugaja olubona ngokuvikela kwemikhuhlane engalaphekiyo labo bayazivikela emikhuhlaneni enjalo. Imikhuhlane leyi iyingozi kakhulu ebantwini

Ubaba ohlatshwa engalweni abantu abanengi bakhuthazwa ukuhamba besiyahlayshwa ukuze bazivikele emikhuhlaneni engalaphekiyo

imikhuhlane enalaphekiyo iyingizi ebantwini abantu abanengi kumele bahambe besiyavikelwa emikhuhlaneni engalaphekiyo ngoba iyabulala

Imikhuhlane engalaphekiyo iyahlukuluza abantu . Abantu abanengi abasebenza kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane labo bayazivikela emkhuhlaneni leyi.

Abantu besaba ukubanjwa ngumkhuhlane ongalaphekiyo. Abezempilakahle bafundisa abantu indlela yokuziphatha ngayo ukuze bangabanjwa yimikhuhlane engalaphekiyo.

Imikhuhlane engalaphekiyo iyingozi ebantwini abavela kugatsha olubona ngokuvikelwa komkhuhlane bahamba befundisa abantu ukuthi bazivikele kanjani

Imkhuhlane engalaphekiyo iyingozi ebantwini abasebenza kugatsha olubona ngemikhuhlane engalaphekiyo. Basebenza kanzima befundisa abantu.

Imikhuhlane eminengi ihlukuluza abantu. Abavela kugatsha okubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane bahamba befundisa abantu.

Omama abanengi bahlutshwa yimkhuhlane etshiyeneyo kuqakathekile ukuthi omama bahambe besiyahlolwa ezibhedlela ukuze bakwanise ukuzivikela emkhuhlaneni enjalo.

Amanzi aqakathekile. Umuntu ugeza izandla zakhe ukuze angabanjwa yimikhuhlane eminengi. Kuqakathikile ukuhlala abantu behlanzekile bezivikela emkhuhlaneni.

Umama ovela kukha amanzi, amanzi asetshenziswa imisebenzi eminengi efana lokuwatsha, ukugezisa izitsha, ukunatha lokupheka.

Umfana omncane, unatha amanzi empompini. Amanzi ayimpilo. Abantu abanengi, bakhuthazwa ukulondoloza amanzi.

Untombazana ugeza izandla ejabulile. Abantwana kumele bafundiswe ukugeza izandla uma bevela ezambuzini kumbe bengakadli.

umfana wesikolo semfundo yaphansi ukha amanzi empompini amanzi ayimpilo aqakathekile empilweni zabantu abantu kumele bafundiswe ukusebenzisa amanzi ahlanzekileyo

Abavela kugatsha olubona ngempilakahle yabantwana banikeza abantwana ukudla. Abantwana kumele badle okuyakha umzimba ukuze bakhule beqinile.

Amanzi ayimpilo, abantu bakha amanzi ukuze bayesebenzisa emizini yabo, amanzi asebenza ukupheka ,ukuwatsha kumbe ukunatha.

Isisebenzi esivela kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemkhuhlane, uyafundisa abantu ukuthi imkhuhlane ivikelwa kanjani.

Umfana omncane ogeza izandla empompini..Abantwana kumele bafundiswe ukuhlala begeza izandla uma bevela ezambuzini kumbe besiyakudla .

Untombazana ugeza izandla. Abantwana kumele bafundiswe ukugeza izandla ikakhulu uma bevela ezambuzini kumbe uma besiyakudla. Ukuze bazivikele emkhuhlaneni.

Abavela kugaja olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane ebantwini. Abahlanganisela abansundu labamhlophe .Babonisana ngendlela yokuvikela imikhuhlane.

Abantwana bageza izandla. Kumele abantwana bafundiswe ukugeza izandla uma bevela ezambuzini, kumbe besiya kudla ukuze imikhuhlane ingababambi.

Abantu abanengi abahlanganisela abantwana, omama lobaba balande ukuzolalela imfundiso yokuziphatha kahle lokuzivikela emikhuhlaneni.

Amanzi ayimpilo untombazana usesikontshweni ukhelela amanzi amanzi asentshenziswa izinto ezitshiyeneyo ezinje ngokugezisa kumbe ukupheka

Umntwana okha amanzi empompini ukhanya ejabulile. Amanzi ayimpilo njalo abantu kumele basebenzisa amanzi ahlanzekileyo.

Omama ababili bancedisa ubaba ukuphakamisa isaka ukuze balifake phezu kwamanye amasaka. Amasaka lawa alokudla okuyakha umzimba yabantu.

Abavela kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane ebantwini bahlezi bekhulumisana ngokuthi bangayivikela kanjani, abantu bangancediswa kanjani emikhuhlaneni leyi.

Ugatsha olubona ngempilakahle yabantu lufundisa abantu ukuziphatha kahle ukuze bengabanjwa yimikhuhlane njalo ngokuzivikela emkhuhlaneni eminengi.

Amanzi ayimpilo, umfana uthatha amanzi empompini. Abantu kumele bafundiswe ukusebenzisa amanzi ahlanzekileyo.

Abavela kugaja olubona ngokuvikelwa kwemvelo bafundisa abantu ukuhlanyela izihlahla. Kuhle ukuhlanyela izihlahla ukuze zingapheli.

Umfana Ogula umkhuhlane wengqondo Abantu abagula imkhuhlane yengqondo badinga usizo ebantwini kumele bancediswe ukuze bakhululeke engqondweni

Esibhedlela umntwana omncane ogulayo uhlezi embhedeni. Kulomama eceleni kwakhe. Kuhle ukuhambisa abagulayo esibhedlela.

Esibhedlela esikhulu esisedolobheni. Abantu abanengi abagulayo, bahamba esibhedlela besiya latshwa.

Esibhedlela kuhamba abantu ,abalemikhulane etshiyeneyo .Ubhudi ufuqa ugogo ongakhwanisi ukuhamba . Imikhuhlane eminengi iyelatshwa esibhedlela.

Esibhedlela esikhulu. Abantu abanengi bahamba esibhedlela besiyalatshwa imikhuhlane etshiyeneyo. Abanye bayahamba besiyabuza befunukuzwisisa ngemkhuhlane etshiyeneyo.

Esibhedlela esikhulu lapho okulabodokotela abelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu abanengi bahamba besiyalatshwa imikhuhlane etshiyeneyo.

Isbhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu salungiswa phandle kwabakuhle. Abantu bahamba esibhedlela besiyadinga ukwelatshwa. Kwelatswa imikhuhlane etshiyeneyo.

Abavela kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane eminengi bahamba bencedisa abantu bebahlaba ukubavikela emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Esibhedlela umama ume ebambe insimbi. Abantu abanengi bayahamba esibhedlela besiyadinga uncedo. Abanye bahamba besiyadinga ulwazi ngemkhuhlane ehlukeneyo.

Umtshina omkhulu osetshenziswa ngudokotela esibhedlela. Odokotela abanengi basebenzisa imitshina uma behlola imikhuhlane emzimbeni yabantu

Udokotela ukhangela umkhuhlane emehlweni kababa , abantu abanengi ababulawa ngumkhuhlane wamehlo bahamba esibhedlela

Esibhedlela, ubaba uhamba lamadondolo, labomama abahlezi emabhentshini. Abantu abanengi bahamba esibhedlela bebulawa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Esibhedlela okwelatshwa khona imikhuhlane etshiyeneyo. Abanye bahamba esibhedlela ukuyithola imfundo mayelana lemikhuhlane ehlasela abantu.

Omama abanengi abaphethe abantwana ezandleni abamunyisa abantwana. Omama bafundiswa ukumunyisa abantwana njalo bayakhuthazwa ngoba kulungele abantwana

Abavela kugaja olubona ngempilakahle yabantu. Bahamba befundisa abantu ukuziphatha kahle, njalo lokuzivikela emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Abavela kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane eminengi ebantwini bafundisa umphakathi ukuthi azivikele njani emkhuhlaneni eminengi.

Ugatsha olubona ngokuvikelwa kwemkhuhlane engalaphekiyo enjenge yellow fever lwazisa abantu ukuthi uhlelo lokufundiswa kwabantu ngemikhuhlane luyaphambili

Ababona ngokuvikelwa kwemikhuhlane etshiyeneyo ebantwini, bafundisa abantu ngokuzivikela emkhuhlaneni eminengi ikakhulu engalaphekiyo.

Ugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane eminengi ebantwini lufundisa abantu indlela yokuzivikela ngayo. Bayabhala izifundo ezitshiyeneyo abakwanisa ukubala bebale.

Ingulamakhwa ngumkhuhlane ohlupha abantu abanengi ,abavela kugatsha olubona ngokuvikelwa komkhuhlane lowo bafundisa abantu ukuthi baziphathe kanjani.

Ibhakane elikhulu elisesibhedlela, abantu abanengi bahamba esibhedlela besiyalatshwa. Bafuna ukuziphilisa emzimbeni yabo uma bengezwa kuhle. Bayathenga amaphilisi bebonwe ngabodokotela.

Esibhedlela izigulane zilele embhedeni, kulabantu abavakatshele abagulayo, abantu abagulayo bathandwa ukuvakatshelwa ngoba kuyabenza belibale ubuhlungu.

Esibhedlela sabomama labantwana, kulabomama abahlezi embhedeni, abanye baphethe abantwana .Omama abanengi abazithweleyo bahamba besiyabelethela ezibhedlela.

Esibhedlela abagulayo bavakatshelwa ngodokotela embhedeni yabo. Odokotela banceda kakhulu ekulapheni imikhuhlane ehlukuluza abantu.

Umama osebenza esibhedlela ufake isivalamlomo ukuze angabanjwa yimkhuhlane eminengi. Kuqakathekile ukuzivikela emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Esibhedlela esikhulu kulezimota ezimi phandle esibhedlela. Kulabantu abahambayo. Abantu abanengi bahamba esibhedlela besiyabona abagulayo kumbe besiyalatshwa imikhuhlane etshiyeneyo.

Isbhedlela eskhulu esiyakwe kuhle kakhulu. Abantu bahamba edbheslela besiyadinga usizo umabegula. Bayabonwa ngodokotela.

Ingozi kumele zivikelwe abasebenza esibhedlela baphethe amagabha abomvu asetshenziswa ukucitsha umlilo esibhedlela.

Esibhedlela ezinkulu kutholakala izitolo ezithengisa imithi lamaphilisi ukwelapha abantu. Abantu abanengi bangabonwa ngodokotela bahamba besiyathenga amaphilisi.

Odokotela esibhedlela. Odokotela basebenzisa imitshina etshiyeneyo emikhulu lemincane uma beselapha abantu abagulayo.

Ukhulu usesibhedlela embhedeni. Ukhulu uyagula. Abantu abanengi abagulayo bahamba esibhedlela, besiyadinga uncedo.

Umuntu usesbhedlela ofakwa igazi emzimbeni. Abantu abangela gazi elikwanileyo emzimbeni yabo, bahamba esibhedlela besiyangezelwa igazi.

Umtshina omkhulu osetshenziswa ngodokotela. Umtshina lo uyadula kakhulu ukuwusebenzisa. Abantu abanengi bayehluleka ukubhadala imali yokusebenzisa umtshina lo.

Umama uhlezi esitulweni ukhuluma lodokotela. Kuqakathekile ukuhamba esibhedlela usiyelatshwa imikhuhlane eminengi ukuze uphile kahle

Umtshina omkhulu osesibhedlela imitshina eminye esesibhedlela isetshenziswa ukwenza amaphilisi aphiwa abantu abagulayo.

Imbodlela encane emnyama elomuthi, ilephepha eceleni elibhalwe ngamabala amancane. Abantu kumele babale okubhalwe emambodleleni omuthi ukuze bangasebenzisi umuthi ngendlela engayisiyo

Imithi elungiswa esibhedlela ifakwa emafrigini ukuze isebenze kahle njalo ihlale isikhathi eside

Endlini lapho okulungiswa khona emithi esibhedlela kulemitshina eminengi esetshenziswa ukulungisa amaphilili lemithi etshiyeneyo.

Umuntu ungeniswa emtshineni omkhulu. Odokotela bayasebenzisa imitshina emikhulu uma behlola imikhuhlane imzimbeni yabantu.

Umtshina omkhulu, osetshenziswa esibhedlela. Ukulungisa imithi lamaphilisi. Abantu abanengi bahamba esibhedlela, besiyadinga ukwelatshwa.

imbhodlela yomuthi ilephepha eceleni elibhalwe ngamabala amnyama abantu bakhuthazwa ukubala okubhalwe emabhodleleni womuthi ukuze bewasebenzise ngendlela

Esibhedlela kulemitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela ukulungisa amaphilizi kanye lemithi esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imtshina esetshenziswa esibhedlela. Imitshina eminengi esetshenziswa esibhedlela ilemisebenzi etshiyeneyo. Eminye isitshenziswa ukuhlola imikhuhlane emzimbeni yabantu. Eminye iyasebenza ukulungisa okusetshenziswa esibhedlela.

Endlini lapha okuphekwa khona imithi lamaphilizi kulamagabha amancane awamaphilizi abantu abanengi bayasebenzisa imithi nxa begula

Umtshina omkhulu osetshenziswa ngabantu abalungisa amaphilisi lemithi esetshenziswa ukwelapha abantu imikhuhlane ehlukeneyo.

Esibhedlela sabomama labantwana. Umama uphethe umntwana enyaweni. Osanda kubelethwa. Omama abanengi, bayajabula uma bengabeletha abantwana.

Abavela kugatsha olubona ngempilakahle yabantwana langokuvikelwa kwabo emkhuhlaneni bahamba befundisa omama ukuthi baphathe njani abantwababo.

Esibhedlela umama lomntwana bahlezi embhedeni. Udokotela ukhulumisana laye. Abantu abanengi bahamba esibhedlela ukuthi bathole usizo uma begula.

Imitshina emikhulu ezibhedlela, imitshina emikhulu iyasetshenziswa ezibhedlela ngodokotela ukwelapha imikhuhlane kumbe ukuhlola imikhuhlane eminengi

Amathulusi amancane asetshenziswa ngodokotela esibhedlela. Odokotela basebenzisa amathulusi lawa ikakhulu uma behlinza abantu.

Umtshina omncane otholakala esibhedlela. Imitshina isetshenziswa imisebenzi etshiyeneyo, esibhedlela. Eminye iyasebenza ukulungisa amaphilisi, lemithi.

Imtshina emncane esetshenziswa esibhedlela. Odokotela besebenzisa imitshina etshiyeneyo uma behlola imikhuhlane emzimbeni yesigulane. Abantu abagulayo bahamba esibhedlela.

Umtshina omncane otholakala esibhedlela. Esibhedlela kusetshenziswa imitshina eminengi eyenza imisebenzi etshiyeneyo.

Amathuluzi amancane, asetshenziswa ngodokotela. Odokotela bayandisa ukusebenzisa amathuluzi amancane uma behlinza abantu.

Isitulo esihle, esiseduze lomtshina osetshenziswa esibhedlela. Esbhedlela kutholakala imtshina etshiyeneyo esetshenziswa ngodokotela uma beselapha abantu.

Ingwane esetshenziswa ngabantu abasebenza esibhedlela labanye ababona ngokuvikelwa kwemikhuhlane etshiyeneyo ebantwini

Umbheda osetshenziswa esibhedlela, umbheda lo uyasetshenziswa ukuthwala izigulane. Abanengi abahamba esibhedlela bathola usizo, kuqakathekile ukuhamba esibhedlela.

Imtshina esetshenziswa esibhedlela odokotela basebenzisa Imtshina imsebenzi ehlukeneyo enjengoku lungisa amaphilisi.

Amathulusi atholakala esibhedlela odokotela basebenzisa amathulusi atshiyeneyo uma beselapha abantu ikakhulu uma behlinza abantu.

Imitshina emincane etholakala ezibhedlela. Imitshina ezibhedlela isetshenziswa ukuyenza imsebenzi encedisa odokotela ukwelapha abagulayo.

Umtshina omncane otholakala esibhedlela odokotela basebenzisa umtshina lo uma behlola ukutshaya kwenhliziyo, kuqakathekile ukuthi umuntu ahambe esibhedlela esiya latshwa.

Umtshina olentambo ende ofakwa kugetsi osetshenziswa ezibhedlela odokotela basebenzisa imitshina uma beselapha abantu.

Umtshina omncane osetshenziswa esibhedlela. Imitshina eminengi esibhedlela ilomsebenzi omkhulu kakhulu. Eminye isetshenziswa ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo eminye iyalungisa amaphilisi.

Imitshina etshiyeneyo emincane lemikhulu okusetshenziswa ezibhedlela odokotela basebenzisa imitshina uma beselapha abantu

Esibhedlela imibheda elaliswa abantu abagulayo ukuze odokotela babelokhu bebahlola. Abantu abanengi bahamba esibhedlela uma bengezwa kuhle.

Amathulusi amancane atshiyeneyo odokotela basebenzisa amathulusi amancane ikakhulu umabehlinza abantu

Amathuluzi amanengi asetshenziswa esibhedlela odokotela basebenzisa amathuluzi amancani ikakhulu uma beselapha umuntu amathuluzi lawa ayasetshenziswa uma odokotela behlinza umuntu.

Imitshina esetshenziswa esibhedlela. Imitshina le iyasetshenziswa imisebenzi etshiyeneyo esibhedlela. Odokotela bahlola imikhuhlane etshiyeneyo besebenzisa imitshina njalo eminye imitshina isetshenziswa ukulungisa imithi.

Izimbodlela ezincane ezomuthi .Imithi eminengi isetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Abagulayo bahamba esbhedlela ukuthi bathole uncedo .

Amathulusi amancane atholakala esibhedlela. Amathulusi asetshenziswa ngodokotela uma beselapha umuntu ikakhulu uma behlinza umuntu.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela. Odokotela basebenzisa imtshina etshiyeneyo esibhedlela uma beselapha abantu. Eminye imitshina ngeyokulungisa amaphilisi. Eminye ihlola imkhuhlane.

Umtshina omkhulu osetshenziswa esibhedlela odokotela basebenzisa imtshina uma beselapha abantu abantu abanengi bahamba esibhedlela uma begula

umtshina omncane otholakala esibhedlela osetshenziswa ngodokotela kuma beselapha abantu umtshina lousebenza kakhulu kuma odokotelabehlinza umuntu

Umtshina olungisa okusetshenziswa esibhedlela. Imitshina eminengi ilungisa loba amaphilisi kumbe okunye okunjengama "tissue" okusetshenziswa esibhedlela.

Umtshina otholakala esibhedlela osetshenziswa esibhedlela. Imitshina eminengi esibhedlela ilomsebenzi otshiyeneyo. Eminye imitshina ilungisa amaphilisi, eminye iyahlola imikhuhlane.

Umtshina omkhulu. Esibhedlela kusetshenziswa imitshina etshiyeneyo . Odokotela basebenzisa imitshina uma behlola imikhuhlane ebantwini.

Amathulusi amancane asetshenziswa ngodokotela odokotela basebenzisa amathulusi uma beseyelapha abantu ikakhulu uma behlinza abagulayo.

Indizamtshina encane esetshenziswa ukuhambisa amaphilisi lemithi okusetshenziswa ukwelapha abantu imikhuhlane etshiyeneyo ezibhedlela

Imbodlela ezincane ezilomuthi esibhedlela ezivalwe ngezivalo eziluhlaza abantu abahamba ezibhedlela banikezwa imithi yokwehlisa ubuhlungu emzimbeni yabo.

Umtshina omcane otholakala esibhedlela, odokotela abanengi basebenzisa imitshina etshiyeneyo uma beselapha abantu.

Amathuluzi amancane amanengi atholakala ezibhedlela odokotela besebenzisa amathulusi amancane uma behlinza abantu.

Amafiriji imithi eminengi ifakwa ema firijini ukuze ilondolozeke abantu abagulayo banatha imithi ukuze behlise ubuhlungu emizimbeni yabo

Umtshina otholakala esbhedlela. Esbhedlela kulemitshina eminengi etshiyeneyo esebenza imisebenzi etshiyeneyo efana lokulungisa amaphilisi.

Ibhokisi elilomuthi, umuthi lo usetshenziswa ukwelapha isisu ebantwaneni. Abantwana abanengi balunywa yizisu kuqakathekile ukubahambisa esibhedlela kumbe ukubathengela imithi.

Amagabha lamabhokisi awemuthi, atholakala endaweni ethengiswa imithi lamaphilisi okusetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo ebantwini.

Indawo ethengisa amaphilisi atshiyeneyo lemithi elapha imikhuhlane eminengi. Abantu abanengi abagulayo kumbe abagulelwayo bahamba besiyathenga amaphilisi lemithi.

Igabha elincane elimhlophe elilamafutha okugcoba ijwabu. Abantu abanengi abalomkhuhlane wejwabu bayahamba besiyadinga umuthi ezibhedlela kumbe ezitolo.

Amabhokisi lezigubhu zemithi. Imithi leyi, itholakala ezibhedlela, kumbe ezitolo. Abantu bahamba besiyathenga, kumbe besiyathatha ezibhedlela.

Amaphilisi: Amaphilisi asetshenziswa ukuqeda umkhuhlane emzimbeni kumbe ukwehlisa ubuhlungu. Abantu kumele babale okubhalwe emaphepheni amaphilisi ukuze basebenzise amaphilisi ngendlela.

Iphepha lamaphilisi. Abantu abanatha amaphilisi bakhuthazwa ukubala okubhalwe emaphepheni awamaphilisi, ukuze basebenzise amaphilisi ngendlela.

Amaphilisi aphakathi kwebhokisi. Amaphilisi kumele ahlale endaweni engangeni umoya, ngoba angangena umoya, acina engasasebenzi kuhle.

Ibhokisi lamaphilisi abantwana, abantwana uma begula banikezwa amaphilisi ukuze behlise ubuhlungu emzimbeni.

Isigubhu esikhulu somuthi abantu abanengi basebenzisa imithi ukwelapha imkhuhlane emnengi emzimbeni yabo. Kuqakathekile ukusebenzisa imithi ukuze uyehlise umkhuhlane.

Igabha elimnyama elilomuthi, igabha leli libhaliwe amabala amancane. Imithi eminengi iyasebenza ebantwini umabegula. Abantu abanengi badinga imithi uma bengezwa kuhle.

Imbodlela elamaphilisi. Amaphilisi aqakathekile ukuwasebenzisa kodwa kuqakathekile njalo ukuthi ubekwazi ukuthi asebenzani ukuze ungasebenzisi ngendlela engayisiyo.

Ibhokisi lembodlela yomuthi. Abantu abanengi basebenzisa imithi uma besizwa ubuhlungu emzimbeni yabo. Imithi iyancedisa kakhulu ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni.

Imbodlela yomuthi wokukhwehlela. Abantu abakhwehlelayo bahamba besiyadinga imithi esibhedlela kumbe besiyathenga ezitolo

Ibhokisi lamaphilisi ,lamaphepha amaphilisi. Amaphilisi aqakathekile emzimbeni yabantu aqeda ubuhlungu. Kodwa kuqakathekile ukuthi uzwisise ukuthi asebenza kanjani ungakawasebenzisi.

Umuthi wamehlo, amehlo yimkhuhlane otholakala ebantwini ikakhulu ebantu abadala kuhle ukuthi bahambe esibhedlela besiya thola usizo .

Esitolo esithengisa imithi lamaphilizi kutholakala okunye okunjengamafutha okugcoba, amasepa okugeza lokunye okusetshenziswa ngabantu.

Imbodlela yomuthi abantu abanengi bahamba esibhedlela ukuyethatha imithi kumbe ukuhamba ezitolo besiyathenga.

Amaphilisi aqakathekile empilweni zabantu. Uma umuntu egula anganatha amaphilisi uzwa ngcono. Kuqakathekile ukudinga amaphilisi uma umzimba ungezwa kuhle.

Igabha elimhlophe elilamaphilisi, igabha leli lilephepha elibhalwe ngamabala amancane. Abantu abanengi bengakanathi amaphilisi kuqakathekile babale ukuthi asetshenziswa njani.

Ibhokisi lama philisi, abalungisa amaphilisi bayabhala emabhokisini ukuthi amaphilisi asetshenziswa njani abantu abasebenzisa amaphilisi bakhuthazwa ukubala okubhaliweyo.

Amapilisi, abantu banatha amapilisi uma begula. Kodwa kuhle ukubakwazi ukuthi asenza kanjani njalo asetshenziswa kanjani uma uwanatha.

Umuthi osembodleleni encane abantu abanengi bahamba esibhedlela umabegula besiyadinga imithi kumbe bahamba besiyathenga lapho ethengiswa khona.

Isigubhu somuthi owokungezelela ukusebenza kwamasotsha omzimba sibhalwe eceleni ukuthi umuthi usebenza njani.

Imbodlela yomuthi emnyama. Abantu basebenzisa imithi uma bengezwa kuhle. Bayahamba besiya esibhedlela ukuyo thatha imithi kumbe ukuthenga ezitolo.

Amapills asetshenziswa ngabantu abagulayo ukwehlisa imkhuhlane emzimbeni yabo amapills umuntu kumele azwisise ukuthi asetshenziswa njani engakawasebenzisi

Ibhokisi lamaphilisi. Amaphilisi asetshenziswa ngabantu abanengi kakhulu, abadala labancane uma begula imkhuhlane etshiyeneyo.

Imithi esetshenziswa ngabantu ukwelapha imkhuhlane emzimbeni yabo itholakala ezibhedlela kumbe ezitolo.

Ibhokisi lephepha lamaphilisi, iphepha lamaphilisi libhaliwe lamabala amancane. Abantu bayakhuthazwa ukubala okubhalwe emaphepheni amaphilisi ukuze basebenzisa amaphilisi ngendlela.

Ibhokisi lephepha lamaphilisi. Amaphilisi asetshenziswa ngabantu abagulayo kodwa kumele bafundiswe ukuthi asetshenziswa njani ukuze angabalimazi.

Ibhokisi lembodlela yamaphilisi, imbodlela yamaphilisi ibhalwe eceleni abantu kumele babale okubhalwe emambodleleni awamaphilisi ukuze besebenzise amaphilisi ngendlela eyiyo.

Imbodlela yomuthi abantu basebenzisa imithi uma begula kodwa abantu kumele babeke imithi khatshana labantwana ukuze abantwana banganathi bebodwa.

Iphepha elilamanzi alomuthi phakathi okufakwa emuntwini uma egula. Kuqakathekile ukuthi uhambe esibhedlela uma ungezwa kuhle ukuze uyencediswa.

Imbodlela yomuthi enathwayo uma umuntu esizwa ubuhlungu abantu abanengi badinga imithi uma besizwa imizimba yabo ibuhlungu, kuqakathekile ukuthi uyehlise ubuhlungu emzimbeni.

Umuthi wamehlo. Abantu abanengi babulwa ngumkhuhlane wamehlo ikakhulu abantu abadala kuhle ukuthi bahambe esibhedlela beyethola usizo.

umuthi wamehlo abantu ababulawa ngumkhuhlane wamehlo bahamba esibhedlela. Umkhuhlane wamehlo ubamba abantu abadala ikakhulu.

Umuthi osetshenziswa okwelapha umkhuhlane emzimbeni womuntu abantu bayakhuthazwa ukubala okubhalwe emagabheni kumbe emabhokisini awemuthi ukuze basebenzise imithi ngendlela eyiyo

Okuligabha okuncane okomuthi. Imithi isetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Abantu bahamba esibhedlela besiyathatha imithi.

Umuthi umuthi uyasetshenziswa ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni abantu abanengi abangezwa kuhle bahamba besiyadingaimithi esibhedlela kumbe ukuyethenga ezitolo

Ibhokisi lamaphilisi ayehlisa ubuhlungu emzimbeni . Abagulayo isikhathi esinengi bahamba esibhedlela besiyadinga amaphilisi. Kumbe ukuhamba ezitolo besiyathenga amaphilisi.

Imbodlela encane yomuthi. Abantu abasebenzisa imithi uma begula kumele bafundiswe ukuthi isetshenziswa kanjani imithi ukuze ingabalimazi.

Ibhokisi elincane lamaphilisi. Amaphilisi ayasebenza kakhulu emzimbeni yabantu ikakhulu uma begula. Abantu abanengi bahamba besiyathenga amaphilisi esitolo.

Esitolo okuthengiswa imithi lamaphilisi okwelapha imikhuhlane etshiyeneyo kugcwele ezinye izinto ezingaso maphilisi kodwa ezincedisa abantu ekuphileni.

Umuthi osembondleni yomuthi omncane ,anathwa ngabantu abalomkhuhlane wesifuba , Abantu abanengi abahlutshwa yisifuba bayasebenzisa kumbe bahambe bayewathatha ezibhedlela.

Ibhondlela encane elomuthi. Imithi eminengi iyanceda emzimbeni ukwehlisa imikhuhlane. Abantu abagulayo bahamba esibhedlela besiyanikwa imithi.

Imithi etshiyeneyo esemambodleleni atshiyeneyo. Imithi leyi iyalapha imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni yabantu. Kuqakathekile ukuthi ungezwa umzimba ungaphilanga udinge umuthi.

Ibhokisi lamaphilisi abantu balemkhuhlane engalaphekiyo basebenzisa amaphilisi ukuyehlusa ubuhlungu emzimbeni. Bahamba besiyathenga esibhedlela kumbe ukuyothenga.

Imbodlela eyomuthi. Imbodlela ibhalwe eceleni ukuthi umuthi usetshenziswa kanjani njalo usebenzani njani emzimbeni

Amabhokisi emithi. Imithi isebenza emzimbeni yabantu abagulayo, iyayehlisa ubuhlungu. Abantu abanengi bathenga imithi uma begula.

imbodlela ezimbili ezomuthi wokukhwehlela abantu abanengi ababnjwa ngumkhuhlane wofuba ikakhulu uma kugodola abantu kumele bafundiswe ukuzivikela emkhuhlaneni wesifuba

Izigubhu ezinkulu lezincane ezilomuthi owokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Zibhaliwe emaceleni ukuthi umuthi usetshenziswa njani.

Amabhokisi amaphilisi amabili amhlophe. Abantu abanengi banatha amaphilisi ngoba ayehlisa ubuhlungu emzimbeni. Kuqakathekile ukuthi sinathe amaphilisi uma sigula.

Ibhokisi lamaphilisi libhaliwe ukuthi amaphilisi asebenza njani njalo asetshenziswa njani abantu bayakhuthazwa ukubala okubhaliweyo ukuze basebenzisa amaphilisi ngendlela

Imbodlela encane elomuthi osetshenziswa ngabantu abalomkhuhlane owesifuba. Abantu bahamba besiyathenga umuthi kumbe ukuyathatha esibhedlela .

Ibhokisi lamaphilisi. Abantu abanengi basebenzisa amaphilisi uma begula. Bahamba besiyathatha esibhedlela kumbe besiyathenga ezitolo.

Ibhokisi lomuthi wabantwana abantwana abagulayo kumele banikezwe imithi ehambelana lemizimbayabo kuqakathekile ukuthi uhambe esibhedlela uyenikezwa imithi yabantwana

Umuthi unceda kakhulu abantu abalo mkhuhlane wesifuba bahamba besiyathenga esitolo kumbe ukuyathatha esibhedlela

Amabhokisi awemithi. Imithi emeinengi esetshenziswa ngabantu ukwelapha imikhuhlane ithengwa ezitolo kumbe ukuthathwa ezibhedlela. Abantu abanengi basebenzisa imithi etshiyeneyo.

Imithi esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane yesifuba abantu abanengi bahamba ukuyathenga ezitolo kumbe ukuyathatha esibhedlela uma begula.

Ibhokisi lamaphilisi lephepha eliseceleni elilamaphilisi. Abantu basebenzisa amaphilisi ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni.

Amaphilisi, amaphilisi asebenza ukwelapha imikhuhlane emzimbeni yabantu . Abantu abanengi bahamba esibhedlela besiyathatha amaphilisi.

Umnganu lamaphilizi aphansi abantu abagulayo abasebenzisa amaphilisi kumele bebekwazi ukuthi amaphilisi kumele afakwe endaweni evalekileyo ukwenzela ukuthi angatshaywa ngumoya.

Ibhokisi lamaphepha amaphilisi. Amaphilisi asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi emizimbeni yabantu. Kodwa kuqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi asetshenziswa kanjani.

Amaphepha amaphilisi, elinye iphepha likhangele phansi libhaliwe ukuthi amaphilisi lawa asetshenziswa njani. Abantu kumele babekwazi ukusebenzisa amaphilisi ngendlela eyiyo.

Amaphilisi. Amaphilisi asetshenziswa ukuyehlisa kumbe ukuqeda ubuhlungu emzimbeni womuntu ogulayo. Kodwa kuqakathekile ukuthi ubale okubhalwe ephepheni lamaphilisi ukuze usebenzise kuhle.

Umuthi wokukhwehlela. Abantu abanengi abakhwehlelayo bahamba besiyathenga imuthi wokukhwehlela. Kumbe ukuhamba esibhedlela besiyathatha.

Amaphilisi asebhokisini abantu abanengi abagulayo lalabo abagulelwayo bahamba besiyathenga amaphilisi ukuze behlise ubuhlungu emzimbeni.

Amabhokisi amabili alomuthi wokwelapha amehlo. Abantu abanengi ababulawa ngamehlo bahamba besiyadinga imithi yokusebenzisa.

Ibhokisi lomuthi owesifuba .Ababulawa ngumkhuhlane wesfuba bahamba besiyadinga imithi esbhedlela kumbe ukuyathenga ezitolo. .

Amabhokisi amaphilisi, Amabhokisi lawa atholakala ezibhedlela kumbe endaweni ethengisa imithi ehlukahlukeneyo elapha imkhuhlane emzimbeni yabantu.

Amagabha amaphilisi. Amaphilisi asetshenziswa ngabantu abanengi kakhulu uma besizwa ubuhlungu emzimbeni yabo bahamba besiyathenga ezitolo kumbe ukuthatha esibhedlela.

Imbodlela ezincane ezimbili zamaphilisi. Abantu abanengi banatha amaphilisi uma bengezwa kuhle. Amaphilisi aqeda ubuhlungu emzimbeni yabantu.

Umuthi osetshubhini, abantu abanengi basebenzisa imithi uma begula. Bahamba esibhedlela besiyathatha imithi kumbe behambe ezitolo besiyathenga.

Amaphilisi. Amaphilisi asebenza kakhulu emzimbeni yabantu abagula. Amaphilisi athengwa ezitolo kumbe athathwa esibhedlela.

Imbodlela ezincane ezifakelwa umuthi, esibhedlela imithi igcinwa kuhle ifakwa emambodleleni kumbe emabhokisini ukuze igcineke kuhle.

Umama usesibhedlela umama okhulumisana lamongikazi abantu abanengi bahamba esibhedlela ukuyadinga ulwazi ngokuphila kwabo.

Esibhedlela umama uhlezi phezu kombheda uphethe umntwana ezandleni usandukubeletha. Uyafundiswa ngumongikazi ukumunyisa umntwana.

Abantwana abancane abagijimayo, balabadala ababalandela emuva. Ukugijima kulungisa imizimba, kuqede imikhuhlane njalo kuvikele emkhuhlaneni eminengi.

Ugaja olubona ngokuvikelwa kumikhuhlane engalaphekiyo ebantwini bazohlaba abantu ukubavikela emikhuhlaneni ongalaphekiyo.

Umuntu ogulayo osesibhedlela embhedeni odokotela abanengi babuthene bencedisana ukwelapha umuntu ogulayo.

Amadoda amabili alungisa ukudla okuyakha umzimba. Ukudla okuyakha umzimba kuvikela umzimba emkhuhlaneni emnengi.

Esibhedlela umama ukhitshwa izinyo. Ukukhitshwa izingo kubuhlungu kodwa kumele akhitshwe uma selisiba buhlungu.

Umkhuhlane wamehlo uhlupha ikakhulu abantu abakhulileyo. Abantu bakhuthazwa ukuhamba esibhedlela, ukuze bayethola uncedo.

Abavela kugaja ababona ngokukhangela imikhuhlane engalaphekiyo bafafaza imithi ezindlini zabantu ukuze bavikeleke emikhuhlaneni

Esibhedlela, umuntu olele embhedeni, ohlolwa ngudokotela, bodokotela bayancedisana uma beselapha umuntu, kuqakathekile ukuthi umuntu ahambe esiyalatshwa esibhedlela.

Eminye imithi esetshenziswa ukulungisa amaphilisi iyingozi ebantwini. Abasebenzisa imithi yopheka amaphilisi kumele bazivikele.

Indawo eyakhwe kuhle ehlanzekileyo ethengisa imithi lamaphilisi lokunye okusetshenziswa ngabantu empilweni zabo. Abantu abanengi bahamba besiyathenga amaphilisi.

Amabhokisi awamaphilisi .Abantu banikezwa amaphilisi ezibhedlela kumbe bayathenga ezitolo. Kumele bafundiswe ukuwasebenzisa amaphilisi ngendlela eyiyo.

Esitolo esithengisa imithi lamaphilisi, lokunye okutshiyeneyo, abantu abagulayo kumbe abagulelwayo bahamba besiyathenga imithi lamaphilisi.

Esitolo okuthengiswa khona imithi lamaphilisi. Kulesisebenzi esilungisa amaphilisi. Kuqakathekile ukuthenga amaphilisi ukuze uyehlise ubuhlungu emzimbeni.

Esikolo esithengisa imithi lamaphilisi abantu abanengi abagulayo kumbe abagulelwayo bahamba besiyathenga imithi lamaphilisi

Ubaba osebenza esitolo esithengisa imithi lamaphilizi okusetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo abantu abanengi bahamba besiyathenga imithi lamaphilisi.

Indawo ethengisa okusetshenziswa ngabantu okufana lamaphilisi imithi amasepa okugeza lokunye okutshiyeneyo abantu abanengi bahamba besiyathenga

Esitolo lapho okuthengiswa khona imithi lama philisi okwelapha imikhuhlane iminengi imzimbeni yabantu kuyatholakala izinye izinto esisentshenziswa ngabantu empilweni zabo.

Isakhiwo esikhulu, kulapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi okwelapha imikhuhlane ebantwini, abantu abanengi bahamba besiyathenga amaphilisi lemithi.

Esitolo esithengisa imithi lamaphilizi kulamabhokisi awamaphilisi abantu abanengi abagulayo kumbe abagulelwayo bahamba besiya thenga amaphilisi.

Indawo ethengiswa imithi lamaphilisi, abantu abanengi abagulayo bahamba besiya dinga amaphilisi lemithi ukuze behlise ubuhlungu emzimbeni.

Esitolo esithengisa amaphilisi kulebhakane elibhalwe ibizo lesitolo. Abantu abanengi bahamba esitolo besiyathenga amaphilisi kumbe imithi uma bengezwa kuhle.

Amabhokisi amaphilisi asendaweni ethengiswa amaphilisi lemithi etshiyeneyo ukwelapha imikhuhlane ebantwini. Abantu bahamba besiyathenga imithi.

Isakhiwo esihle, lapho okuhamba khona abantu besiyathenga imithi lamaphilisi okusetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Abantu abagulayo bahamba besiyathenga imithi.

Esitolo esithengisa imithi lamaphilisi, kutholakala ezinye izinto ezisetshenziswa ngabantu, kuqakathekile ukuthi uma umuntu egula, ahambe ayethenga amaphilisi esitolo.

Indawo ethengisa imithi lamaphilisi okusetshenziswa ngabagulayo ukwehlisa ubuhlungu abagulayo kumbe abagulelwayo bayahamba besiya thenga imithi lamaphilisi.

Indawo ethengisa imithi lamaphilisi. Kuleyindawo kutholakala okunye okungasomaphilisi okusetshenziswa ngabantu empilweni.

Esitolo esithengisa imithi lamaphilisi abantu bahamba esitolo lesi besiyathenga imithi ehlukeneyo ukuze beyehlise ubuhlungu emzimbeni kumbe belaphe imkhuhlane esemizimbeni yabo

amabhokisi awamaphilisi asesitolo esithengisa imithi lamaphilisi okusetshenziswa ngabantu abagulayo abagulelwayo kumbe abagulayo bahamba besiyathenga imithi lamaphiisi

Ibhakane elibhalwe ngamabala amakhulu litshengisa abantu lapho okutholakala khona isitolo esithengisa imithi lamaphilisi okwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu.

Amabhokisi amaphilisi atholakala esitolo esithengisa amaphilisi lemithi esetshenziswa ngabantu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo , abanye bahamba esbhedlela besiyathatha imithi

Indawo enhle eyakhwe kuhle okuthengiswa khona amaphilisi lemithi etshiyeneyo. Abantu bahamba besiyathenga uma begula kumbe begulelwa.

Ibhakani elibhalwe ngamabala amakhulu, litshengisa abantu lapho abangathenga khona imithi lamaphilisi uma begula.

Amabhokisi amaphilisi asesitolo esithengisa amaphilisi lemithi okusetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu bahamba besiyathenga amaphilisi lemithi.

Esitolo esithengisa imithi lamaphilisi okusetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi, kutholakala okunye okusetshenziswa ngabantu empilweni.

Esitolo esithengiswa imithi lamaphilisi okusetshenziswa ngabantu uma besizwa ubuhlungu emzimbeni yabo. Kuyatholakala amaphilisi lemithi okutshiyeneyo.

Indawo ethengisa imithi lamaphilisi, abantu abagulayo labagulelwayo , bahamba besiyathenga amaphilisi lemithi, abanye bahamba besiyathenga okunye okungasomaphilisi kumbe imithi, okusetshenziswa empilweni.

Indawo ethengisa okutshiyeneyo okunjengamaphilisi, imithi, amafutha lamasepa okugeza abantu abagulayo bahamba besiyathenga amaphilisi lemithi

Esitolo esithengisa imithi lamaphilisi lokunye okusetshenziswa ngabantu. Abantu abanengi bahamba besiyathenga amaphilisi uma begulelwa kumbe uma bona begula

Abantu abanengi sebebanjwa yimkhuhlane etshiyeneyo, abavela kugatsha elibona ngokuvikelwa kwemkhuhlane bafundisa abantu ukuzivikela emkhuhlaneni.

Ugaja olubona ngokumemetheka kwemikhuhlane, lufaka amanzi endaweni ezitshiyeneyo, ukuze abantu bageze izandla. ukuhlanzeka kuqakathekile ngoba kuyavikela imikhuhlane eminengi.

Abavela kugaja olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane eminengi bayafundisa abantu ngokuzivikela emkhuhlaneni njalo ngokuthi beyelatshwa uma bengezwa begula.

Abasakhulayo abahlanganisela abafana lamantombazana .Abavela kugatsha olubona ngezempilakahle. Bahamba befundisa abantu ukuthi baziphathe kanjani ukuze bengabanjwa yimikhuhlane.

Ugatsha olubona ngokumemetheka kwemikhuhlane, kuyakhwe kuhle endaweni yabo. Abantu abanengi bafundiswa ngokuzivikela emikhuhlaneni eminengi.

Abantu abanengi bahlezi phansi balalele imfundiso evela kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane engalaphekiyo.

Abasebenza kugaja olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane bahamba befundisa abantu ukuthi bazivikele kanjani. Imikhuhlane eminengi iyamemetheka ebantwini uma bengela lwazi.

Ugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane ebantwini, luhamba lufundisa abantu ukuthi bangazivikela njani emkhuhlaneni.

Abasakhulayo abafana lamantombazana bahamba befundisa abantu ngokuziphatha kahle njalo ngokuzivikela emikhuhlaneni eminengi.

Ugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane ebantwini, bahamba befundisa abantu ukuzivikela emkhuhlaneni.

Umphakathi ubambisana ngabavela kugatsha olubona ngokuvikela kwelizwe ikuhlanyela amaluba amaluba azasetshenziswa ukwelapha imikhuhlani

Abavela kugatsha olubona ngezempilakahle bafundisa umphakathi indlela yokuziphatha ngayo ukuze bangabanjwa yimikhuhlane.

Amaphilisi, amaphilisi anceda kakhulu abantu. Bayanatha amaphilisi uma besizwa ubuhlungu emzimbeni yabo. Abanengi bahamba esibhedlela kumbe esitolo ukuyathenga amaphilisi.

Ubaba ufundisa umntanakhe, ongumfana ukubala. Obaba abanengi, bajabula kakhulu uma bele zingane zabo.

Amantombazana amahle angamaphahla bajabulile abantwana kumele bahlale bejabulile ukuze bengabanjwa yimkhuhlane.

Abavela kugaja olubona ngomkhuhlane wengqondo bafundisa abantu ukuthi bahlale bekhululekile engqondweni ukuze bengabanjwa yimkhuhlane lo.

Abavela kugatsha olubona ngokuphila kahle kwabantu bahamba befundisa umphakathi ukuzivikela emkhuhlaneni eminengi. Imikhuhlane eminengi ihlukuluza abantu.

Umama labantwana abancane labobaba ababili bayadla ukudla okuyakha umzimba. Ukudla okuyakha umzimba kuqakathekile ngoba kuyaqinisa umzimba.

Amaphilisi asetshenziswa ngabantu abenza imidlalo etshiyeneyo, ayasebenza ukuphakamisa amasotsha omzimba ukuze bayenze imidlalo yabo kuhle.

Umuthi osetshenziswa ngabantu abayenza ezemidlalo etshiyeneyo abantu bathanda ukuyenza imidlalo etshiyeneyo ngoba ilungele imizimba yabo imkhuhlane emnengi njalo abantu laba bayakwanisa ukulima

Ukwelula umzimba kulungele imizimba yethu. Imikhuhlane eminengi ayingeni uma umuntu esenza imidlalo ehlukeneyo.

Umfana othweleyo oyenza imidlalo etshiyeneyo uphumelele emidlalweni yakhe abantu abanengi bathanda ukuyenza imidlalo etshiyeneyo

Ukudla okuyakha umzimba kulungele abantu abayenza imidlalo etshiyeneyo. Abantu abanengi bathanda ukwenza imidlalo etshiyeneyo ngoba iyaqinisa imizimba yabo.

Untombazana wenza imidlalo etshiyeneyo unatha amanzi ngemva kokugijima, ukugijima kulungele umzimba ngoba kuyavikela imkhuhlane.

Umfana oyelula umzimba wakhe. Abantu abanengi bakhuthazwa ukwenza imidlalo eqinisa imizimba yabo ukuze imikhuhlane ingababambi.

Amanzi alungele imizimba yethu ikakhulu labo abayenza imidlalo ehlukeneyo . Umfana unatha amanzi ngemva kokuba egijima lenkazana.

Ukwenza umdlalo oqinisa umzimba kuqakathekile. Imidlalo eqinisa umzimba iyavikela abantu emkhuhlaneni eminengi. Abantu kumele bayenze imidlalo enjengaleyo.

Amaphilisi lemithi etshiyeneyo esetshenziswa ngabantu abayenza imidlalo etshiyeneyo. Laba bantu bangalimala noma yisiphi isikhathi

Isigubhu samanzi. Amazi ayimpilo , abantu abenza imidlalo etshiyeneyo bakhuthazwa ukunatha amanzi kakhulu.

Imithi esetshenziswa ngabantu abayenza imidlalo etshiyeneyo. Abantu abayenza imidlalo etshiyeneyo bayakwanisa ukulimala noma yisiphi isikhathi.

Ukwelula umzimba kuqinisa umzimba. Kuqakathekile ukwelula umzimba ngoba kuyayehlisa imikhuhlane emzimbeni njalo kuyaqinisa umzimba.

Imithi lamaphilisi okusetshenziswa ngabantu abayenza imidlalo ehlukeneyo. Abantu abayenza imidlalo etshiyeneyo balimala noma yisiphi isikhathi.

Ubaba uzihlola igazi ukuthi lihamba kuhle yini emzimbeni. Abantu abanengi kufanele bahlale bekwazi ukuthi igazi labo lihamba njani emzimbeni

Umtshina osetshenziswa esibhedlela. Odokotela labomongikazi basebenzisa umtshina ukuhlola igazi ukuthi lihamba njani emzimbeni yabantu.

abantu abanengi ikakhulu abantu abadala lalabo abalemizimba emkhulu babulawa ngumkhuhlane wokungahambi kuhle kwegazi kumele bathole uncedo masinyane

Amaluba ezihlahla ezitshiyeneyo asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane emzimbeni yabantu. Abantu abanengi sebekhuthazwa ukusebenzisa imithi yesintu.

Amaluba ezihlahla ezitholakala egangeni kumbe ezingadini asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu.

Amahlamvu ezihlahla ezinengi ezitholakala egangeni asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi. Abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu.

Isihlahla esilamahlamvu amancane, esiphakathi kwamatshe. Siyasebenza ukwelapha imikhuhlane eminengi. Abantu abanengi bayasisebenzisa nxa begula.

Izihlahla ezitholakala egangeni ezincane lezinkulu . Amahlamvu angkhona asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Isihlahla esincane esisegangeni. Isihlahla lesi siyasetshenziswa ukuyelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu. Abantu abanengi sebethanda imithi yesintu.

Amahlamvu lamaluba ezihlahla ezitholakala egangeni, zisebenza njengemithi elapha imikhuhlane emnengi emizimbeni yabantu. Abantu abanengi sebesenzisa imithi yesintu.

Abantu abanengi sebehlanyela amaluba emagumeni abo. Amaluba amanengi asetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo.

Imithi eminengi etholakala egangeni isetshenziswa ukwelapha imikhuhlane emzimbeni yabantu ikakhulu amahlamvu esihlahla.

Umnyi otholakala egangeni njalo olezithelo ezimnandi. Usetshenziswa ukwelapha imikhuhlane emnengi, ikakhulu amahlamvu.

Isihlahla esilamahlamvu amancane esiphakathi kwamatshe esikhula sinaba siyasebenza ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Esitolo okuthengiswa imithi yesintu. Abantu abanengi sebehamba besiyathenga imithi yesintu ngoba iyancedisa kakhulu emzimbeni. Iyaqinisa njalo umzimba.

Igabha elincane elimhlophe elilamapiritsi Libhalwe eceleni lamabala amancane. Abantu bakuthazwa ukubala okubhalwe emadabheni awamaphilisi, ukuze basebenzise amapilisi ngedlela .

izimbhodlela lamagabha okulomuthi wesintu abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu ukwelapha imikhuhlane emzimbeni yabo

Izihlahla ezinengi ezitholakala emagumeni, ezingadini kumbe egangeni ziyasetshenziswa ukwelapha imkhuhlane eminengi kakhulu emizimbeni yabantu.

imithi yesintu abantu basebenzisa amahlamvu kumbe izimpande zezihlahla ezitholakal egangeni ukuyelapha imikhuhlane emzimbeni yabo

imithi yesintu abantu abhamba egangeni besiyathatha amahlamvu izithelo lamaluba ezihlahla ezitshiyeneyo belungisa imithi yokwelapha imikhuhlane esthiyeneyo

Amaluba amahle, amaluba ahlanyelwa ngabantu egumeni bececisa imizi yabo asebenza njalo ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo.

Umuthi wesintu ufakwe ephepheni elihle. Abantu sebelungisa imithi yesintu beyifaka emaphepheni. Ukuze igcineke njalo abantu bayisebenzise kuhle.

lmithi etshiyeneyo esemabhodleleni, emagabheni lasemabhokisini. Abantu basebenzisa imithi ukwelapha imikhuhlane emizimbeni yabo.

Izihlahla ezihlanyelwe emagabheni, abantu abanengi sebehlanyela Izihlahla ukuze bazisebenzise ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo. Iqakathekile imithi yesintu ngoba iyaqinisa umzimba.

Indawo ethengisa imithi yesintu, abantu abanengi abanengi bahamba besiya thenga imithi yesintu ngaba isebenza kuhle emzimbeni

Amaluba ahlanyelwa emagumeni acecisa imizi asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu.

Izihlahla ezitholakala egangeni zisebenza ukwelapha imikhuhlane emzimbeni yabantu. Abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu uma begula.

Isihlahla esilamahlamvu amancane. Abantu abanengi sebehlanyela izihlahla ukuze bazisebenzise ukwelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu.

Imithi eyalungiswayo yafakwa ezigubhini lasemagabheni. Imithi yalungiswa ngezihlahla ezitholakala egangeni. Abantu sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu

Imithi yesintu. Abantu abanengi bakhuthazwa ukusebenzisa imithi yesintu uma begula ngoba ilula ukuyithola njalo ilungele imizimba yabo.

Imithi yesintu eminengi esetshenziswa ngabantu. Imithi leyi ivela ezihlahleni ezitholakala egangeni ezinkulu lezincane. Abantu basebenzisa imithi yesintu ngoba iyanceda kakhulu.

Izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni ziyasetshenzisa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu abanengi bakhuthazwa okusebenzisa imithi yesintu.

Amahlamvu lamaluba ezihlahla asetshenziswa ukulungisa imithi elapha imkhuhlane etshiyeneyo. Abantu bakhuthazwa ukusebenzisa imithi yesintu.

Amahlamvu ezihlahla ezitholakala egangeni kumbe emakhaya asetshenziswa ngabantu ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo.

Iphepha elilemfanekiso, isihlahla esisetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Libhaliwe ibizo lesihlahla lokuthi sisebenza njani.

Ibhobola. Ibhobola yikudla okumnandi kakhulu kodwa liyasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane emnengi emzimbeni yabantu. Abanengi basebenzisa amahlamvu ebhobola.

Amahlamvu lezithelo zezizihlahla ezitholakala egangeni kuyasetsheziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu basebenzisa imithi yesintu kakhulu.

Imithi yesintu esetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo itholakala noma egumeni, emasimini kumbe egangeni, abantu basebenzisa imithi yesintu kakhulu.

Umama othengisa imithi yesintu. Imithi yesintu isilungiswa kahle ifakwe emambodleleni kumbe emagabheni. Ukuze abantu bayisebenzise kuhle.

izihlahla ezinengi ezisegangeni ziyasetshenziswa ukwelapha imikhulane eminengi ikakhulu amahlamvu ezihlahla abantu abanengi sebethanda ukusebenzisa imithi eyesintu

Isigumbu esikhulu esomuthi wesintu izihlahla ezinengi ziyasetshenziswa ukulungisa imithi elapha imikhuhlane eminengi emizimbeni yabantu.

Imithi yesintu elungiswe kuhle yafakwa ezimbodleleni lasemagabheni ukuze abantu bakwanise ukusebenzisa kuhle. Abantu bathanda ukusebenzisa imithi yesintu ngoba iyanceda kakhulu.

Isihlahla esilamahlamvu amancane, isihlahla lesi siyasetshenziswa ngabantu abanengi ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Umuthi wesintu abantu basebenzisa amahlamvu ezihalhla ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo imithi yesintu isebenza kuhle emzimbeni yabantu.

imithi yesintu iyasetshenziswa ngabantu abanengi abanye basebenzisa amahlamvu abanye basebenzisa impande imithi yesintu iyanceda kakhulu abagulayo

Izihlahla esilamahlamvu amancane. Abantu basebenzisa izihlahla ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu ngoba ilungele imizimba yabo njalo ilula ukutholakala.

Iphepha elilemfanekiso yezihlahla zesintu ezisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi ibhalwe ukuthi izihlahla lezi zisetshenziswa kanjani

Izithelo zeganga lezinye ezitholakala emagumeni lamahlamvu ezihlahla lokunye okutholakala ezingadini kuyasebenza kakhulu ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo

Umama othengisa imithi yesintu, imithi yesintu isisetshenziswa ngabantu abanengi ngoba ilula ukuyithola.

izihlahla ezihlanyelwe eceleni kwamanzi abantu abanengi seehlanyela izilahla ukuze bazisebenzise njenge mithi eyokwelapha imikhuhlane eminengi abantu sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu

Ugogo uvela kukha amahlamvu ezihlahla ezisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane emzimbeni yabantu abanye babukele ugogo efaka amahlamvu phansi

Izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni ziyasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane. Abantu abanengi banatha amahlamvu ezihlahla.

Isihlahla esilama hlamvu amancane sitholakala egangeni. Siyelapha imkhuhlane eyetshiyeneyo ebantwini. Abantu abanengi sebesebenzisa izihlahla zeganga ukuyelapha imkhuhlane.

Iphepha esitshengisa isihlahla esilezithelo. Abantu sebesebenzisa izithelo lamahlamvu ezihlahla ukulingisa imithi yokwelapha imikhuhlane eminengi,.

Iphepha elilomfanekiso wesihlahla esisetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo .Sibhaliwe ukuthi abantu basebenzisa kanjani isihlahla lesi.

Amaluba amanengi atholakala emagumeni asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi. Abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Isihlahla esilamahlamvu angathi makhudlwana. Isihlahla lesi sisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu ngoba ilungele imizimba yabo.

Umama labantwana baphakathi kwenismu yendumba lamabhanana. Indumba lamabhanana kusetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Iphepha elifakwe umfanekiso wesihlahla elisetshenziswa ukulungisa elapha imkhuhlane eminengi kubhalwe ngamabala amancane ukuthi sisebenza njani isihlahla

Isihlahla esilamahlamvu amancane. Sisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi emizimbeni yabantu. Abantu abanengi basebenzisa imithi yesintu ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo.

isihlahla esiseduzu legedi lesikolo esemfundo yaphezulu sisetshenziswa ukwelapha izfo ezinengi abantu abanengi sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu

Umbhida yikudla okuyakha umzimba abantu kumele bakhuthazwe ukulima izilimo eziyakha umzimba ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane.

Isihlahla esilamahlamvu amancane abantu basebenzisa isihlahla ukwelapha imikhuhlane eminengi emizimbeni yabo imithi yesintu isebenza kuhle emzimbeni yabantu.

Imithi yesintu abantu basebenzisa amahlamvu kumbe impande zezihlahla ukwelapha imikhuhlane emzimbeni yabo.

Amaluba ahlanyelwa emagumeni. Amaluba amanengi sesetshenzisa njengemithi elapha imikhuhlane eminengi. Abantu abanengi sebehlanyela amaluba.

Isihlahla esilamahlamvu amancane aluhlaza isihlahla lesi sisetshenziswa ngabantu abanengi ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabo.

Izihlahla ezinengi ezinkulu lezincane, ezitholakala egangeni ziyasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu.

Izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni ziyasetshenziswa ukulungisa imithi etshiyeneyo elapha imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini. Kuqakathekile ukusebenzisa imithi yesintu.

Izihlahla ezitholakala emagumeni kumbe egangeni ziyasetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu, abantu abanengi bathanda ukusebenzisa imithi yesintu.